Umusoreri wakwarire i'kofila iya yellow nga waboyile bibindu khu mukokoteni khakhweesa abiyila musifwo sisindi.

Basoreri babatsowile babili bemile mulyango nga bulimundu wemile mulyango mwewe sibakwarire tsisaati ta ne bakwarire tsikofila nga umulala wawambile lusaala mumukhoono kwewe

Busoolo bwe mwiswa bubili ubwaleya kamakosi bwesi khulanga khuri tsitiika nga bwemile khukhayila khe lilooba nga khatwela khemiile busa akhandi khaleyesele likoosi khakhaaya bisaala bye khunduro.

Babandu bali ni kamatoo kabili nga kamatoo Kano Kali khumetsi kamakaali bamwatilemo butimba bwabwe bwetsi'ngeni khabafuna tsi'ngebi khabaloba

Sifo sisili busy nabi nga silimo ba bandu bakali ni tsi taxi tsingali, ni buyu bwesi bakholelamo tsi business tsitsikhali ndwela ta, kuliwo kumutaro kukwikhisa kametsi nakwo kumubalayi.

Tsisoolo tsye mwiswa tsitsyatsoowa, tsitsefwaana nga ikhafu tsyemile mumeetsi tsindala khatsipaana nga tsibonekha tsyama khunywakho kameetsi

Babaana bakwarire uniform iya pink nga mutweela umusoleli ukundi umukhaana khabanywa kameetsi ukhwama khu’borehole .

Busoolo bwemwiswa bwesi khulanga khuri Uganda kob buli mwiswa mu'bunyaasi nga khabukendela atwela bu'enza shekhulya

Tsisoolo tsemwiswa tsitaru nga batsilanga bari tsi'zebra nga tsilimo buwanga ni bumali nga tsisoolo tsino tsamiliya naabi

Umukhaasi umukhulu ali ni babandu babandi bali khabalomba nga besaaya nga umukhaasi yuno ali ni khakofila khumurwe khabesemu amala ali khalomba ni kamaani .

Kameetsi kamakali kakabonekha nga i'nyaanza, kesi tsingeni tsibamu, babandu bamisamu tsingeni ni bibindu ibiindi.

Babaana bafwiti bali mu class nga khabasoma khabeyika, babawele tsimbapula ba'akhilekho tsi colour tsye injawulo nga bali ni umusomesi ukhobalekela uwe'khasi.

Kamakhono ko'umundu nga abonekha ali khusaaba nga arambisa sabuni wakarere mu sink nga akha tsukhililakho kametsi.

Babana bafiti nga babonekha bali khutima tsindimo nga basanyukhile ni kamani.

Umwana umutini nga khafuka kumupila nga khakwinyayisa embi nitsu iye kamatafari kesi bombekhela ni cement.

Umundu umusaani wakwarire ikofila ne malikopo nga wenamile waambile kumukebe nga aliyo nibyo akhabyala mwiloba oba nisho akhara mwiloba.

Umwana umufiti umukhana akhambile tsinyanye nga tsili mukhavela ni tsitsilingi nga abonekhanari khakulisa bamalile khumukulakho tsindala

Umwana umufiti ukwarire ikofila iya blue nga mukhono mwewe wasutile ingeni isi abonekhana nga ama khuwamba mumetsi nga aliwo uwashewe ukundi umwimilekho inyuma wakwarire i T'shirt imbesemu.

Tsikhaafu tsingali nga tsatsowa tsili khatsaya bunyaasi khulukewa, tsikhaafu tsili ne tsinzika tsindeyi.

Intsofu eye’solo yemwiswa yatsowa ni kimisanga kyayo kimibofu siyaluluma taa akhari nga wakyirangane neya khubirisa bubi.

Bamaayi bataaru nga babili bakwarire tsi gomeesi, mutwela wakwarire siteteyi sha blue khabakenda nga babirira mukhayila khafwiti nga maayi ushembeleyo imukongo wasutile umwana.

Tsisolo tsye mwiswa tsine nga indwela bakilanga bari i'buffalo yafwana i'khaafu ni tsindala tsyafwana imbwa tsili mwiswa.

Kumukhono kwomusani umusani yuno wa’ambile lipapari mukhono lyarobire nga aliambile astakhulya.

Bisolo byemwiswa bikali byesi khulanga khuri tsi Buffalo itsafana tsikhafu tsemile khatsilya bunyaasi tsindala itsindi tsemile busa.

Isolo inye mwiswa isi khulanga khuri ingukye yekhale mubisala nga bisala bino bilimu kamasafu ka green , yeyambile khumunwa kwayo .

Luguudo lwa korasi balyombekha lwamiliya bulaayi, i'motokha iliwo khebira khenina lulundi ingaaki lwakhalisa lwakhalisila khuluno khungaaki khwalwo

Tsiguddo tsingali tsa'chorus nga tsiilikho tsi'motoka khatsitima buli motookha itsa lu khu khuungila yayo nga tsiguddo tsino batsi'designinga bulaayi tsa'forminga i'patterner indayi

Babana Bali mu class , bekhale asii ngabosi baloleleye uli khubasomesa , ibyambaso byawe byosi babirele khu’mundu uli khubalekela .

Kametsi kamakali kakama munjinji nga kasuna a’andu isi khulanga khuri i’waterfall , umundu wakwerire ku sweater kwa’ yellow ali khungakyi khwe waterfall.

Umusaani umukhulu wakwarire i'kofila nga wamemile i'pumba khafuuwa bilimwa nga abifuuwa khurambisa i'pumba niye asutile.

Babaana babili babasangaliile lukali nga mutwela umusinde, ukundi umukhaana, ba'ambile kumupila mukhoono nga umusinde niye ukuwambike, nga aliwo ukuundi uli inyuma wabwe naye wasangaliile bulayi.

Khasoolo khe'mwiswa khesi khulanga khuri Uganda kob khali khemile nga khatswowa bulaayi

Babandu bakali, balala bali mumeetsi, abandi bali khundulo nga khabenyayila balala mu meetsi, balala bali ni nibyo khabakhola bibyabwe busa nenga bali ambi ni kameetsi.

Tsintsu tsibili tsimiliyu nga batsombekha bulayi bakulila bunyasi nga i mootokha ya parkingile hango hano nga kimisaala kili ibulafu we tsintsu tsino kibili kyatsowa nga atee ango ano amiliya ali ni compound indayi.

Umusaani ali khupikipiki wasutile sitanda shesi bakhapangila atwela nga khabira a'andu esi basubulila khulokapu esi bakholela tsi businesi itsindi, bapakingilewo tsimatokha tsibili.

Umusaani umukhulu wakwarire i'kofila imali nga wemikhile mu meetsi embi ni khundulo khwe kameetsi nga wa'ambile lusaala luleeyi lulikho khakoye nga abonekha ali khuroba tsingeeni.

Imotokha imbofu isi khulanga khuri i'diana yasutile babaandu bekhaale khungaaki betsulekho nga babaandu bano basutile bibindu bikhaali bitwela taa khetimila khulugudo lweliloba

Tsikhafu tsingali, tsama khu khwaya bunyaasi kha tsilota oba ta ne khatsitsa khu khwaya nga tsatsowa tsinzika tsaleya naabi.

Lidukha lyesi bakulisilamo tsingubo tsikhali indwela taa nga tsi’sati ni tsikofila ni bitambala ni tsingubo tse bamayi.

Umusaani ubonekhane nga wa'ambile kimikhono kye kyombi ni simu nga kumukhono kwe kutwela ulwala khalukendesa khu simu niyo a'ambile nga khamina

Uwa bodaboda wakwarire helmet ya yellow, i'jacket iya black wasutile baandu babili inyuuma nga babaandu bano bakwarire tsi Tshirt tsye kumupila nga mutwela khafuura i'vuvuzela.

Umukhasi umukhulu, wasutile bi bindu khu mukongo nga mu bindu bino mulimo iranga ni bye khulya nga mwoko ni ku chupa.

Babaana bafwiti basutile tsikhu khumurwe ni ba maayi babili bamemile babaana khumukongo ni umusoleli wa'ambile kumwiba

Sibumbe syo'omukhasi wakwarire siteteyi ni babaana batiini babili nga khabalakilila sindu ukhwama mu shitabu syeesi a'ambile mukhoono.

Intsukhi yakwile khukhamuli khamuli kha'blue nga kheyima bubundu butsakhukiyeta khukhola bubukhi bwesi khutsa khwataya khwanywa

Kamakhono k'omundu nga kakhambile luwutsi nga umundu yuno abonekhana ali khunaba nga anaba tsingubo khurambisa sishalani sisiili shiboofu.

Sibumbe sileyi shesi balanga bari independence monument nga basibumba khukhebulila independence isi Uganda yewulila khukhwama khubazungu sibumbe sino sili i’kololo.

sifo shibonekhane nga bashombekha bulayi nga shilimu tsinzu tsindeyi tsigorofa shilimu business tsikhali idwela ta ni tsimootokha nga tsitimila khu street tsengyawulo ni kumuzigiti nakwo kulimo mushifo shino.

Kamakhono ko'omundu kabili ka'ambile khu sindu sibonekhaane nga i'ngeeni iye mu meetsi, i'ngeeni yino khukirambisa khulya nga tsinyenyi nga khwakitekhile, khuliila khu bilyo.

Basani bataru, bali khulyato nga basangalile lukali, bama khuwamba tsinyeni mumetsi nga mutwela niye ulikho arambisa kumukango khufuka lilyato lino nga lili khumetsi.

Umwaana umufwiti wahambile kamakhono kewe khu mupila kwesi bapa ni bikele nga abonekha khayenyaa nga arambisa kumupila kuno.

Umukhasi wakonile khu khatanda nga waliwo umusawu ukhorambisa syishuma khu mupima khubona ali aryena tsimbeela tsyewe.